Hay misile betizayisi qoncisishini wogga sohoni wothiza wogga kethani kexetidda mayikele mala gidishin iza sooni assi sibisaba gididde hara hara mishaza othanawu madiza wogga sooni wooga ketha gidesi.

Haysa misile besiza mala gidiko woga dalga sohon daro asay shiiqidi ba para ba para oyqidi ba para bolan uthidi woxanasine ziilaalanasi anacetanas giigetidaysa danariyasa dalga sohon uthiday ubayka ba para ba para oyqidi uthuthidaba daanes.

Taasi beetiza mala gidiko issi addey mayke oyqidinne kareta shurabe mayidi eqqidi beetees; nam'u asati qasse duge hokkidi silke be'ishin beetees; aape miyye bagaara qas qeeri na'ati xarapheza bolla timaatimenne hara hara woga ka'ishin beetees.

Iza misiley qinccisiza mala gidikko sintaara hedzdzu asati suufera mayida asati hamuttishinne eta garssarappe issi asi qassi sarota kushe dentidi beyishe bessizayssa gidishin izappe guyera diza asi dunguza woykko wolayta dunguza mayo mayidaysati beettetes.

Izza misiley qoncisana mala koyizaysa gidiko beyanas lo'iza matta bollara garse geli geli eqidashin izzappeka bollara qase bollara hixeti uttida shashedanizaysa bollara garsara uttidashin betetes

Iza misiley qoncisiza mala gidikko daro asay daftara oyqqidinne bagga asay bursa oyqqidi eqqida shenne bagga eqqida shin baggawutirashen bessiiza misiley gidishen ha misile garsan bagga asay daftara teellizayssanne ubbaykka daftara oyqqiza eqqizayssa bessiis

Ieiza misiley qoncisiza mala gidikko daro asay homucidinne kaa7ide beettettes izatikka dunguza ma7onne dunguza koppiya aattidinne macasay qase nadhala aattidi durushenne ceecama oyqqidi eti holishen bettetes

Iza mishilen bessizayssa mala gidikko issi mishile bolla deiza mishiriya issi mishiraachi yera iskibirtonne luke gatare xaafatishen hankoor mishira assi xaafadane iyoo emishen bessiza misile betete

iza misiley qoncisanas koyeza mala gidikko oyddu asati issipetettan uttidinne baynta eskiburto baynta qofa qofa odishen bettizayssa gidishen etappe guyera qasi betta maxaafate woykko laybirere gizayssi eta guyessan deees

Taasse bettiseza mala gidikko ha nuupe sindara dizayzati gammo dunguza mayidi issi hawoy mayke oyqqidi haasayishenne hanko hasaya qase tooranne hara arafata oyqqidi eqqidash bettosona.

Iza misiloy qoncisana koyiza mala gidikko asati baynta biiranne lukernne biirer gaththidi xaafishen bessiza misile bessizayssa gidishen izikka qaammu zeenen mitha suketha xibiqa hafteya gidishen be eziti beetete.

Iza misile bessizassa mala gidikko isi daro asay dalgason uttidi issi asay tamarsi wore hanko asay qa uttidi siyayssa misile bessees ha misile peqas issiyadey hanko asa projekte mala uutti wuri miraqa saate gidin etana bessi irdees.

Iza misiley qoncisano koyiza mala gidikko daro asay issi oyde uttidinne dunguza maayo maydinne huphen dunguza shaashe qaccidi uttidayssanne issisi asay manaxirattidi duge xarapheza xeellishen bessees

Diza mishile bessizayssa mala gdikko wogga dalgaso hun keettatinne mitatinne harara medoosati dizayssa mala bessees ha dalgason dariya bagga dizayss keettaynne mitay diza mala qon'ises ha misiley bessana koyizay keettata.

Hayssi misile zii qoncisiza mala gidikko ha issi ade zi sinthan eqqidi bilxigina parte kofiyenne maayo maayidinne mayke oyqqidi asaas ba kiiththa kanthishen beettes agu eraqas xarapheza bolla gammo dunguza woththidinne aa kalletete asedes.

iza misiley qoncisiza mala gidikko daro asay issi betetan udtidinne iisipe issi ba teellishen goykqo sintara tamarsa sidin geyyaa teellideqqidarsho beetettes eta garsappe issiyadey dunguza manama hedina sufoon edade beettes

iza misiley qoncisiza mala gidikko daro haasay daro gaammo dunguzana xala qooranthizassa ne huphen kopfe haattizasay issi fetetan marshaw eqqidi keeke qanxishen bessiza misile nuusi betetes

haysani wulayetha deren diza asati durussa sinne si basa qaaxanas shiiqon tamananne issoy guppishin carko bolla dishin de7o gammalanne hessafe aqasse maca sima asati deqosona

iza misile bessiya mala diikko daro asay dalgason uttidinne baggasay gaammo dunguza maamayerinne toora eqqidi eqqida shankoa heyssisasy dammo coo maama7idi uttirashe bessieetes etikka kasi yiray y sisaba gubaye mala uttana alama yira

hayssane cora ashay beeththees heyssa bollaka dumma dumma ashay de7o gam mala beeththees heyssa giddonka cora asay macha biloga malanne dheyssi asatikka gootha maa7oa maa7ido mala beeththees

izza misiley qoncisina koyiza mala gidikko woga dalga sohon qareti uttidinne banta heran de'iza asara banta lo'iza hanota kalethishe betetes

Hayssi misilezii qonccisizanna koyizay na'ayi dorssa henttanchch gidoggan dorssa ngiyo mala na'ayi aqizosoy dembba giddizoyssa besses na'ayi qase dorssa oyqidashin dorssa oyqida misile besses

Haysi missiley qoncissanas koyizay Daro Mitha Daro mata Daro ixuwatei dishes kare medosatika ini dere derabati qase hegapeka adhidi gubuynite hegan othes hegan gishaw cakay Daro mades

Iza misile qoccissanaw koyiza mala gidikko issi masoobe bolla kata wotiraashin beetetees. Izi kattaykka beyeayneti gizi xeessetishin a kaththa bolla daro qommo kaththa qommoti de7iyagga mala ha misilen besees.

lssi bicati ekkidi utti utidayssa gidishin heyssikka mitha bollan ka7ida kaththa gididi asi maanwu shiishshidabanne shekila bolla giiissidi makidayssanne bessiza misile ha nussi betizayssa gidishin..

iza misile bessizayssa mala gidikko aayonne aawa ba nayta ekki diidi parkeni zannanetishenne foto dentishenne beettetes naytiga oydduna aawaynne nayte uttirashenne aayana nayti eqqidashe betti misile bessees

hayssi misile ziqojisanan koyo gaadan asay ba shempo saaten ba shempo woden issi kuwagarsan uttidi bago7adayatuwura homboci zeena ka7ide uttishen bettes heyssatikka iti banta amiro shempisanas uttizayssa misates

iza misile bessizayssa mala gidikko darugata aynatef diyore eta garsafe xibise kitofoppila hegayta hegeta masafessa injeerara barbarera gathin etha miyen uththidi meestanas giigitura katadaanes

Iza misiley qoncisana koyda mala gidikko issi addey dsartifikeete oyqqidaeqqi dash hankowade qase dunguza mananne sure aaththideeqqi uttidash hankoade dsartifikeete ekkidade ha teelishen bettete sertifikeete imota kaallota da hanes.

ha misilezi kantesano koyda kiitay maca heedzdzu nas hidiyayti oromu killen oroomo macana tuma maydinne mita oyqqidi irxa maata oyqqidi footo denteishin ha misile bolla bettetes

Iza misile qoncise nawunko iza mala gidifo issi aaway eqqidinne ba sintani gammo zoone astadere turuzuminne bahile ortizessa gidishen ba qofa bana kaalidiriyassas kantazishen bessees

hayssi misile zii qoncisiza mana gidikko ba nayti baynta kaasa qeerna ta kaasawodoro pudenne duguti shenati gufidinne ddugasa buchide ka7ida kaasali histes hayssa naatikka yuushida nayti yuushishen haarari giddon de e gupees

Iza misiley qoncisanas koyeza mala gidigo wogga dalgalo'idasonee miizati maatam miishenne miizatoppe qas ya agarha baggaraka wogge shuchchenne zaafeti diccidayti dizaysshe gishin ha ayfes lo'anas lo'izayssi misilezen bessee.

Daro asay issi dalga son issipetetan shiqidine issi kilebey wancca midayssa qoncisanaw makina bola keyidi yuyidinne honbocidi kayishn besiya misiley bettes.

Hayssan beeththizayssi misille bolla dishen ee kawothinne ha kawo guyeppe simmidi qa guyeera dizayssi kawo polise maa7o mayidi eqqidaysa gidishin ba kawoy ba garssan diza kithaa aaththishin sinththan migraphoonenne hara harabathi deeththes.

Iza misile bessizayssa mala gidikko linkid indiya ingilizatura wogga fidalera xaafetira fidale beettetes ha fidaleykka teknoloi murutadishen fesbukin ayban ayban asay gayttanas maaddizayssa.

Iza misile qonccisanasi kiyiza mala gedikko daro asay issipetetan uttidinne banta guba'e medhidi beetishen iza beettishen bessiiza misile bettettes. Izatuppeka daro asay karta sufe mayidi uttirashe beettetes.

iza mishile qoncisiza mala gidikko daro itoophiya zeegay diyasane daro wucce dare zeegay dizayssa bessi shen izata garsappeka izati ubbaykka shiiqidi issi ade mayke oyqidashenne issoy ba ayfen kushen aaqishen bessiza misile besseis

Iza misilo'y qoncissano koyiza mala gidikko daro asay wogga gubay garsan husthira shin issappeka hinibaggara daro dere bandiray bettisa gidishen eta garsappeka issi asi topphi akkawo guddira doktor aabi ahimedi beettees.

Haysi misilezi qoncisana koyiday gadon ha asati gidon dishin solare woyko mabirate bayna saten anpole ethidine po'isidi xaqametiyo solare woyko awape wolqa demiyoga

Iza misiley qoncisiza mala gidiko daro asay konstirakishine mayo mayidine shuchanne hara hara bata gidi ekishene ehishe betiza misiley beses woga biratane shuchata hane hane efishin beses

iza misiloy qoncisanas koyeza mala likko issi makinay hamudishenne mogga puule daanatiza heedzdzu mithay deizayssi yuuyishen appe garsara qas ba derebaanas kiyidasa misatesasi eqqidashe betetes

iza misiloy qoncisano goriza mala gidikko na7u asati kunistrakshine ooso uttizayssati issi ooegeissoy tophi zeege duyasa gidishen issoy qassi chayna dire zeegeduyassa dishen na7ay issi petetan gidiri ooso oottishen betteetes

iza mishiley bessizayssa mala gidikko asas beyanassinne kawa saabizayssa gidishen he saabizayssa sooppe garsara qeeri makinatinne qeeri dalga sobiyetishen aafe huo7essara wogga fooleeqqidanne carko immiza pooleeqqizas

Iza misile qoncisa koyiza mala gidikko ha issi sohoni issi bogga dozerediage biitta bookkishenne woykko kolidere limate kessishen beetettes izikka kese kolidere limate katamay diccana mala oottees.

Hayssi missile bola qonccisana koyiza mishi oyddu ichashu asati issi Makina miye eqqi uttidashin makina bolla huphphe bolla eqqidashin huphesara issi mishi eqqidashin garssara oyddu asay uttida missile.

Iza misiley besizays mala gidikon ha bagara gebiwoch biruwa Wana malata besishe gudaysa gidishn ha bagara qase wal tekinolojen besizaysakone takis (tax) gid engilzathora xafidaysa zure methidatsan betes

Iza misiley qoncisana koyiza misha mala gidikon keeh daro oydet shiq utida sohon betetes.izet oydetika shiqidays shaye buna kethe gidishin oydetupeka ya bagara bota carqen kametida mishiy disteraka utida Mishy betes.

ha misilizi qonisan koyze miishi ha addezi ba suuqen uttizi ba suuqen dizabata bayzidenne qabayzizayssafe atiraan takse qantidenne kawos giibide ba ooso oottishen ba suuqen uttirashen bessiya misile beettees

Iza misilay qoncisiza mala gidikko issi beero ootira namu'u macaasanne issi adey asa gididi he eqqutura shin luuke baynta luuke yaa nanne imettishen bessiza misile bettizasa gidishen izatikka xayida faayele hoykko demmanas kuyida misha misates.

iza misile bessidayssa mala gidikko awash banke de7iza sohoynne awaash banke waana hinxa mishira keettaydi oossanne awash banke de7iyo meretirosa bessiya wogga posterera kiira wogga awash banke erasiyo mera postera kessitura besse.

iza misilezi qoncisano koyiza miishie issi bayntas wolqi dayizassanne shammanas manas wolqi baynna asas awash banki geetettirayssi xiillenne ammisile tire zayte asas gish gish immize shen ba misilen quncises

iza misile qoncisan koyiza mala gidikko issi addey ba kushe duge xaraphe iza bollo woththidi duge xeelishenne aappeya baggar dezasati qase akaamerarawqizi qarcisishenne issi mace qas piise malara paqoegada aqalaihie

iza misiley qoncisana koyiza mala gidikko ha na7u asati abisiniya bankiya geetettira bankiya ha abisiniya bankeya asay xaqamettanadunne ambira yegganado asay derey wogga taqametirinne go7a kanadu ba bira bankey abisiniya banken yegganado bowotozona

Iza misiley qoncisana po iza mala giidikko issi mishira arsa mishira buuttatisherte mahedara ba kushe bolla issi nigeerieka caddayssinne caddaynne caddishen bessizayssa misilezi bessees izakka bira qalla lemasara qanxeyekko bessizayssa miisha.

Hayssa misileza qoncisana koyeza meishi habisha aristorant giya keettani diya daro kartay diyo ganaanne haylemisales i bandaren bessirayssafe garsara tifsedes ketefodees asho yi muxetira asho sirates zoasho dees hega qoncisanas habisha aristorant giya karetantenara wottidda.

Iza misile qoncisiza mala gidikko usupin asati yitoophiya gebeyoch gummurk baalesilxan giya taapelappe sinta baggada eqqidi fogto dendishen beettetes etikka eqqidasoy yitophiya gebeoch gumurk baalesilxan giyosan biiro sintan eqqidayssa misile bessees.

Hayssi misilezi qoncisiza mala gidikko awaash banke gestirabanke metotanchaso woy molqay baynnasa zaytenne diille foroduqese diille imishen beettetes ha misilen awaash banke lo'eteta ooso ooptishen beettes.

Haysi misilezi qoncisanaw koyida miishiisati adega woyko Tama adaga wode gakkidi ashiza ashara milikite mayida. Eti etaga adaga wode gakkidi asahana etayo maya bolla uttiza ashara woyko milikite

Ha misiley qonicisanawu koyo gaadan gidikko issi aawoy issa tama adaga ooso saratana tuma maydinne eqqidi ba koro ba garsan deya qofa akantiishenne hi eqqida shin betettes.

Iza mishiley qoncisana koyda mala gidikko ha asati tama woykko tamay eexeo saten tama toyssanassinne harhara harabatan tamay eexe asaten ha tama toyssanas maaddiya amareta roqo adiga seratigna geestosona.

iza misiley qoncisanakko iza miisha dan gidikko issi addey issata adega eta maay'o maa'dinne eta ika baaga malsiya gubatos zaarishen dawutera oyiqidi eqqidashin betetes

iza misiley qoncisiza mala gidikko issi issatadegga saratenay kooro diyama eregeppe ha mayregeya gujjishen qasse na7u sufe mayda satumarseppe issoy kuphe molaqatu traage aayo mayeregeya gelsishenne gujjishen bettettes

Ha misle bola qoncisana koyidogadan gidiko wogason poqe eqidaga woyko kexetidi wiridag gidish nau poqeti zokone zoko oyqetid eqi uti utirashin betes.

Hayssi missiley qonccisida malla gidiko oyddu assati derejjara dugge wodhdhishenne eeta garssan bellesiltane giddoysa malane issoy musilime maayo mayidi be huphphe bolla shashshe danizayssa qachchidi dizaysss bessiza missiley bettes.

Hayissa misilezzikka qonnicisanaka koyiza mishshi woga daliga so'onni botiza woga kexxetidi diya woga poqe keta besses heyissa poqe ketayi porejeketabba woyikko issi dirijite keta misates. Hessikka ketetide dees.

Izza missile qoncisiza mala gidikko issi dalga sohon uttida kexethidi diyya keeththa gidishin izzathappekka garsara qasse kexethidi wuriza biri besethes izzape bollara daro mithaththine daro perothi pude pude eqidage bethess.

iza misiley bessizayssa mala gidikko issi cimadey eqqizayssanne baqoore bolla gaamme dunguzama izi eqidayssa gidishen izi suufe maydi buphe bolla koppiya tirnetti shiri teellishen bessiza misiley bettes

iza misile bessizayssa mala gidikko wogga dalgasun woxida wogga shuchchara bulukiteyra ashowar simintoora keexettira wogga keetta beetes afe miye baggara asakilte mitay aybe uttire sibeettes diishe aybeykka izati beetto

Hayssa misile zi qoncisana koyezamaradikko wogga dalgason deida issi dere garsan deida keettata makinata a mitata aybata shiishsh oyqqidi bagarsan bessiza misile ha kessidi nume bessizayssa hayssanka daroa

Iza misiley qoncisana koyeze mala gidikko wogga dalkason woxxida wogga salo xeera gakkida fooqe bettishin izi fooqekka iita lo'izanne maskote xalala bessizessa gdishin hepooqeka buotha qalamenne hara qalame lo'edi betetes.

Iza misiley bessizessa mala gidikko issi keettani oyddo asati eqi uttidashenne issi adussade esappe arsati bessiyage esa tamaishenne eta yo7o keetta duussa mala qoncisishen bettetes eta garsappe qase oetikka oyddeykka issi sonqi uttirashe beettosona.

Iza misilee qoncisanis koiza mala gidikko eta garsappe heedzdzo asati koostrashona maamayer woykko projekte maamayedi etara eqqirashen hanko asati qase suufe ne baale silxane gidi diidi etara folorin dishe betetes.

Hayisi misiley qoncisanasi koyiza mala gidikko dental bapppi dnitali kilen gizoo acchcha qoshshashido achayi deikko gigissiyoyisa achayi dikko glithisoosona cermikeni woliqani gelithisiyoyisa qoncisesi

Hayssi misile qoccissana koyizayssi baabbii giyoogee achchaa denthal clinic giyoogaa mooreththida achchay diikko giigissanassi woykko shodeththida achchi diikko tokisanassi danddayeththiyoogaa mala erissiya baabbii achchaa haakime keeththay diyoogaa erissees.

Iza misileyi qoncisana koyiza mala gidiko darro assayi eqi utidishini iza garisape issi satene sufe athi utid sintawu malatishini hankoyi ha aa miyeni dizayisi dunguza mayi utida adey ya ha xelishini besiza misile betetesi

Iza misiley besanas kozaga mala gidiko e xena ministire gizayisa woyiko eyaga huphe initina gididayisa e eyaga mala besishenee xenani besewuga mala beses

Iza misiley qonccisiza mala gidikko daro asttamaareti aakimeti issipetettan uttidi issi kilaasen bantta bantta galla bonchishenne issipetettan ufayettiidi homboci hombocidi ka7iishe uttidayssa bes.

hayssi misilazi qoncisana koyeza miishi asati issife shiiqidi issi projekte woykko issiwa doomin wurro mala elisin immio sartifketi akkiri footoa ubbappe issife shiiqidi footo dandiriowa bessees

hayssa misilazan daro asati issife uttudi wogga xeenaxaabe bolla diza icho oyde gidiraga ubbay oyddo asa issife tookidi yaana hana mutusshen bettedes heyssateka issi adeday ha kamera xeelishen hankowadeti oyde bollati kuratetu

iza misiley bessizayssa mala gidikko aayoti aayoti ba nayta oyqqidi eqqidash beettedes eetikka eqqidasoynne eqqidason laafa is qeerison naato mecoshe kayeteson qeereson eqqidash beettosona

Iza misile qoncisanako iza miisha gidikko asay daro asay shiiqidinne hospitale ginbate wuri meraqa saatey asay shiiqidi sife shiiqida shin issi addey tagarsafe qas hospitale hanotanne kospitale aywan hanotan kiixettirakko eta tawarsese bessees.

Iza misiley qoncisiza mala gidikko issi akimeketan deza ake taakame yiiri wolko sakiteyas yiidi ichosanne akifilen haatta kushemethirayssa buutha gidishen hayssi haakimekettakko.

iza misiley qoncisida mala gidikko daro asayi shiiqi uturash daro denban shiiqi uturasshin issi asi barka kiidi uttidi dirjite woykko projekte meretiyo bawu projektio hanota kaallota tamarsi dishen ha misile nuna nuyo qoncisees

iza misiley qoncisiza mala gidikko sintara deiza macasati juusiya jibbanne keekke haaththa oyqidi ubbayka issife sinthan kiidi hemotishenne etappe goyra qas nam'u addasay diza mala ha misile bessees

essani duggu nuuma acheti betxosina heyssafikka sinsara qasse issi buchchane moobayle olqle kada isine goyateshin hissafe mobayle garshan geecthi ideagechin issi saleaaris iisine bertes

hayssan beettizay dumma dumma asathi kisi protestenship gibe eqqelinne iissathu bindioteka naqu asathi hani7i balgan de7isa asata gidisinne hayssatha baggara aqinqaxan kare biitha asethi bite

Haysi misilezi qoncisana koyiza mala issi sohon wogga meeda malan wodhida keethay gidishin haysi keethika asi bana danarishin yiri ufaytanawune zanana'etanawu koshiza miisha gidishin asi ba tirfe saaten yiri zanana'etanawu koshiyasa.

Iza misiley qonicisanaw koyiza mala gidiko asay duge kamera hamutishenee etape ya bagara woga adama qoriqorira osetizaysa awshin banke gidishin etape miye bagara issi coo kethay betishin betetes

Iza misiley qoncisana koyizasi koyro haatey dizaysanne ha hatey qase daro shuchatanne daro asa keetata wodamisidaysidayti shuchati betetes, ha sohon haatay koyro de'izaysa gididishn ha sohon haatay ha'i baynaysa beses

Hayssi misilezi qonccissana koyo mala gidikko issi nedaj maakkefaafeya woykko maaddeyaa geetheththidi xeesetththiya binzilenne nedaaje immiza soho geetheththishin he sohon issi sohon uththida nedaaje immiya soho woykko maaddeyaa geetheththees.

iza misile bolla qoncisano koyiza mala gidikko issi abbawala silxane gididaze eqqidinne ba suuta immishenne doktoreti qasi imuwaanota kaaletishen bessizeyssa misile qon7isidayssa bessees

iza misiley qoncisiza mala giddikko issi dereni de'iza kobillistoone ooge gidishin izi kobillistoone ogekka asay iray bukidda satten urqqay urqaten hamuttena malanne kattama diichchassinne tsoqqa soo oyqqees

iza misile qoncisanas koyeda mala gidikko wogga baanere sintada woothidinne saammunanne hara arabata zagukkiza daantiza saamunata heessata beeta agge asafe demmanadonne izappe garsaraa silke kuture wutidayssa bessees

hayssi misilezi kantesanas koyeza miishi asay ba diyoson idioson baso ba deyoson ooso oottanasinne ha7i haga misile bolla beeshe bulukkete faabrika doyidade baaga bulukete faabrikan waati oottireyakkone asa bessi erees

Iza misiley qoncisanan koyiza mala gidikko issisoo bisidinnee he sohoykka ayfen beyanas lo7izayssa dishen e garsanka mithasi pudde diccidayssanne aappe sinta araqasi aspaltey dizeyssa dishen heyssika ha misilesan qoncisees

Iza mishiley qoncisiza mala gidikko issi dere bollan de7iza keettatinne maatati mitatinne teknologi hira yuuya qaadiabati beetishen issi katama bolla diza hanota ha mishilen qoncisano dandayees

Iza misiley qoncisiza mala gidikko wogga keetta daantiza wogga na'u ba oge oyqqidayssi ha katamas mesarate limatetus garsappe issua gidir madabetishen ha keetta daantizayssi ba garsan na'u kantiziza oge daantizayssa oyqqid.

iza misiley qoncisiza mala gidikko issiyadey puude tokkishenne tokkiro ollan biitta kamishen bessiza misile beettetes aappeka ya waggara daro hathay ba puutew qidine tokkishenne olla buokkishen bessiza misile beettees

Hayssi misila bolla dizayssi katama limate gidishen katama bolla hanetti hawa haniyaa bolla keexettirayssanne katama lo7etetta gujjidinne qaseyka bawu batirfe saaten zananettanas maadea

Iza misilee qonccissanas koyida mala gidikko issi mishiriyaa pude eqqadanne ippe sinththaara piisee dishin ba qofaa odanaas eqqa uththiraashen bessiza misilee beeththes;ippe guye baggara qassika toophphiya banddiraanne fithih giyagee naa7u miizanay bolla huuphessara uththaashen beeththeeththes.

Iza misile qoncisana koyeza mala gidikko daro tamaridi maraqetida asata issippe shiishidi ba deriya etiophiya tumatettan maaddanadanne ba deriya tuman oottanadan bessiza caaqotetta gelishe misile betetes.

Hayssi mizirezan qoncisanon goyra kiitay hayssi nu bee asi higge aqaabe woykko asi ba biran shammidi karakarsano efiyaasa woykko haratharakka kirkire saate eqqe aqaabe geessites.

iza misiley qoncisana koyeza mala dikko na7u asafa issi adey ssidi caaqota gelisishenne efiti akaala gidir oottana asi oottano diyuganne tambanineten lo7otettan oottana mala gizi caqotetta gelsishen bessiya misile beettees

Iza misile qoncisiza mala gidikko issi addey issi addeysi sertifikete emishen nankuaze qase qadamayko qada haasayishen bessiza mishiley beetetes izikka ufaytid ekkizayssa ha misile nuusi qoncisees.

iza misiley koncisazan kuzira mala gidikko ha haazazate tumatetta weykko fiti oge kaallisida asata gidishen iza tikatuma weyqo fiti asa daneteyn yaana haane xeelirna ubakkara teeliri giddon firde asata

Ha misiley qoncisana koyiza mala diikko issi katama bollani polise maara gidira asati baynta laytan layta boncho ba'aale mala woykko kawo mirca kawoy issi dereyosate uuttiya hanata mala qo bessi dishen bee

ha misilay qonjisana gizi qoppida miishi daro asay issife issison shiiqidinne banta banta qofa garsandiyaba kessi kessi haasayishinne asay issife shiiqidi baynta garsandiya wuznan diyaba kessi hasayasishin bettedes heyssatikka sibsaba shiiqidayssa

Haysi misileze qoncisanaw besiza mala gidiko asy ba heran ba heran goshashiy pestaliyan haylande koshoro pestaleza ayba gin hega ubbakka shishidi xuganasinne Sharan shi shi Hera geshateta naganasi Keyida

iza misiley qoncisiza mala gidikko iisiayya qushasha ubba sharara issife ubbaka naaqada ubbu sharaka issife giigissadanne ubba shara qushashadeezayssa oyqadanne ubbusan issife ubbaka issizan wootishe bessiza misile beettete

Iza misile qoncisana koyiza mala gidikko izi haysuse bolla wogga poostere wogga baanare wotiride nu heera geeshshana giya irisenkidi katama bolla awaajjishenne hamutishen bessiza misile .

Iza misile bessizayssa mala gidikko daro qoshashe dizasonne qoshashanne yaane hanne efiya makinay dizayssa bessees ha baggara makina pa baggara qasseka qoshashe daro qoshashay shiiqidosa gidogaadon bessees

Ha misiloy qoncisanon koyoga mala asay ba heeran diya qoshasha issife shiishshidi fittidenne ba heeran diya qoshasha shiishshidi xuuganas issife fitti riyoganne qasse issife shiiqidi heera geeshetata naangano bessiyoga mala ha misiloy qonciee.

Ha misile zi qoncisinuukoo gadun gidikko daro qoshasha oliyo hanosati doosona misharan kusheera wuqqide fano bollana dandayettes gaaren gidin olrefano dandayettes makinan dandayettes ha geeti ubbatikka qoshasha heerappe waati dhaysseyakkone heera nawotetta waati n angeyakko bessiya maarata.

iza misiley qoncissanas koyezama yaagidikko issi mishiley puxa oyqadanne qushasha pistale mala fitishen bessiza mishile bessetese iza heeran dizasatikka banta heera geeshette ta naaganas gidi kayeta kare kiedi fitishen beettetes

iza misiley qoncissana poiza mala gidikko asay ba yeran ba yeran diza qushashappehistale hayllande gidin heyssa issa mala qushasheta bayeragisheteta naaganas issipetettan dendidi qushasha shiishishenne xugishen bessiza misiley bettettes

iza misiley bessi zayssa mala giditto wogga wogga qushasha shiishshidanne a qushasha shiishshanas ehanas maaddiya wogga makinati dizayssa sohonne efi uttida soho bessea misile qoncisis ha misile

iza misiley qoncisanaw koyida mala gidikko asay ba heran diza qoshashata issife shiishshidinne issife shiishidoga qasi xuuganasi issife shiishirishin leemisos pistaley hayllande mala geestida safara mooriya qushashata issife shiishshiri issife shiishishin bette

Ha misolezi qoncisana koyiza miishi ha birawe matoqa biron yoya asa asay astanagadinne biron oothiya sirateynati awu oothidi beetetes hagey misiley birawe matoqa biro besses.

taasi bettizayssiha misile bolla bettishen fayda woykko digitale metoogeya kessana malanne ha fayda metoe qas qeernatippe duomuri yumbursen gakkana deyazanne gosha ootteyzazanne he ga ga manasas qafa kessana dandeet

Iza misiley qoncisana koyeza mala gidikko daro haasati issi petettan eqqidinne subaykka suufe may'idi eqqidash beetettes etappe guyera wogga baanerera fayda giyage bolaren yogga ingilizature xaafatira xuufe beette.

Iza misile besizayssa mala gidikko, wigga xoqqa sohonne a gaason qassi miththatinne makinati yuuyiya kaameta bollara yuuyiya makinati beeteetees. Ha makiinati ha dalggatetha garssara woggara beetiyage woggs zumay beetees.

Iza medhiza misiley bessizayssa mala gidiko issi addey mayke oyqidine a guyera qasse bilxigina partte bordde diya mala bessees izi mayida mayoy bilxigina partte bordde mayo gidishin izi qassi xarapheza dagafetidi eqqi

iza misiley qoncisana koyiza mala qidikko ha gaswon baale silxane asay issife yiri bayntha kooro olidowan haatta dirijitiya keexanan wossando masaredingaya makisi miri yiirason hhe xaafido ga sh dentidibeeshen bessiza misile betetes.

Issi addey abba heran abbape sintar ha eqqidinne aba huneta diyaza dizaba megaleca gaammo tibes kantsishenne bilxigina bordema may7idi eqqidashe betetes.

iza misiloye qoncissana qocisana mala gidikko na7u asati issife haasayishenne na7u mala ushawaqqidina7ay haasayishen issoy gucci zeegay diyosanne hankoka itophiya zeegay diyosa mala erisetes etika wule goykko issiban fararamettanasi hayssi hardereppe gucefe

iza mishiley bessizayssa mala gidikko garsara delbasoy beettes bulla uphe saara wagga zuumaynne garsa agarsa mittaynne yuuya batamita batkaametinne makinat beettettes ha misilif bulara qas wagga zumay beettettes

iza misaley qoncisiza mala gidikko na7u wucce zeega diyossanne issi itioophiya issina issoy bucce zeega diyossanne issina itoophiya zeega diyosa gidishen izatikka baynta baynta gudda haasayshen miicidene hombocide beetes dees issi mishirepfe guyera qas itoopiya bandare beettees

iza misirey koncisana mala gidayssa gidikko daro asay itooppe pandiranne bilxiginna bandiraposteroyqidinne bootamao ma7eri dunguza koppi haattidi katama bollan bilxiginna doora maaneqaqiya isponser oottishen bet

Iza mishiley qoncisiza mala gidikko ha mishiley amara kirilen daro maaddineti wukko worqa daanatida zeeretati beettiro malanne ha borqati qass siddisne xif ammis miliyone dollareppe daro bira beeti siroba mala ha mishiley nuus qoncises.

Hayssan beettizay daro asati issi biiro barsan uttidinne banta banta ooso oyqidanne ootishen beettetes izatikka oottizay ssi pasporte asi wucce dere baanonne yaano ootiza pasporte douya maykele issi dirjiteyooga

Iza misiley qoncisiza mala gedikko na'u asati utti uttirashen naatika suufe maydinne utti uttirashe bessees izaasoppeka issuufe misile oyqqidi mapiise oyqqidinne eqqiuttu uttirashen bettettes.

iza misiley qoncisa na kuhiza miisha gidikko paasporte asay beni wode gidikko asay makinan biidi ekkiyaga ha wode zeemene zammanin qonlayen waasilkeyan uchidi ba paasporte ekkidi taqameti hanata bessiya puuzo woottides

Hayssi misile qoncisiza mala gidikko door aadi ahimedi be sabatana oomed giora laapunto laytani laapun xeetu miliyoone chigine tokkana gidi bagga qidiya kessisheqqidyakka akanawaluura banerawe qoppostera kesseoe.

Hayssi ha misilezi kanseno koyeza miish alay maqife debidabe naati mixaafaa xaafiyo wujidireya wujidire anaciya giissira gishas nayti baynta woden xaafidinne makidi haga poosta itiyoppustayo yeddana mala awotte.

hayssi misilezi qoncisana koyda mala diikko na7u addasarne heedzdzu macasara gidinne issi projekt garsan oosettira ooso yo matawoqi mala woy muxiete gakkira miisha be iza miisha heedzdzu asati ichishu ubbu asa issife uttidi be ishen besse misile beettes

iza mishiley qoncisana koyiza mala gidikko daro aasay issife uththidinne bantha kaha immidi sintara uriyasi dishen ubbaykka issifese tansiyshenne betettes etappe ya baggara gas girgida bolla itiyoppusta gizayssanneee topphe bandiray beettes

Hayssi misilezayessi kantesano koyda kiita uu qoncisano koyda miishay ha misile bolla beettizasati paasporte woykko issi miisha shiishshanoasau gattano behgabinnet melke asas immano giiyettida dirijjute.

Iza misile mala qonccisana mala koyiza gidikko daro asayi issi kifilen shiiqidi sibisiba oothishin izetikka bettetes. Bantta bantta qofa kantishin beteetesi. Izetappe dumma dumma mayo polisse mayo mayidayssi beteetes.

Iza misile qoncisiza mala gidikko issi poolise azaze iskibrtonne luuke worqati xaafishe beetettes. Izikka xaafi makidi simidi ha kaamera tseelishen diza ha misile ha addeza bessees.

Iza missiley qoncisanas koyiza mala gidiko issi kilase garsan daro sildhana ekiza tamareti issipe utidinne banta daptaran daptaran iskibirito oyqidi xafishenne eta garsape qasi issi dumatida ma'uwa maydi eta saladhanisiya ade eta giddon dishen betetes..

hayssa misile kanthanas koyeza miishay issio issi polisey eqqidi polise maama yidenne ubbu tiibetuska babbugugarsandiyaba tessira asayidenne trafike zuujardiyaba yuushi asayide asa ooso oottanadon ode

iza misiloy qoncisanan koyiza mala gidikko daro hasay daruson daro asay issife shiiqidinne poliso maawanne hara maamaa mayisa hasti issife shiiqidi bayntaka ha immiri sintara oliza asa woykko etas tamarsi iddi hasa guuzna kalamidi sidde-ga mana bessete

qoncisiza mala gidikko daro asay iisibepetan gelidi bantha bantha qofa haasyeshenne bantha hanota seshon wogga tiibe balla misiley bessizayssa gidishen ubbayka ba qofa ba qofa haasayanas giigettizayssa bessees.

Iza misile qoncisanas koyeza mala gidikko daro oydeti sintara darharaara hanotan daro qelemen uttirayssa gidishen izata piquwera qase selxaneti woyn tamari irieti burun polise woykko mekala kiyano kiyanon ooththi riyasti beettees.

Hayssi misilezi qoncisiza mala gidikko daro haasay uthidinne mitha eqqidinne gaammo dunguza baggas hophen koppiya atti reessi beettes etappe sintharakka masaro eqqida polise sintane eqqidashin polise maamaydi eqqidashe polise beettes.

Iza misile kantasano koyiza miishay issi adde polise maamayizayssi eqqidi mayki rufoone kushen oyqqidinnee asasi ba kiita kantasishen woykko magileca emmishen betettes izaabe guyera qase bica zo7o bicanne kareta guyera duu sharbi daantizayssi duge biireysse beetetes

zhayssi misilezi qonxisano kooga mala dikko polis xaawe heera polise makinay haappe sintappe doommidi guye gakkanashin duuga gakkana maarara eqqidi shin beettes etikka maaddizayssi kayso oyqanassinne hara dere hawosa bishen gagazettana maaddes

hayssani cora asay beeththees heyssa giddoppeka issi nai cinchani amayq oykkidi haasilanash duona dooy go7o malanne be kushe bolla aatetida suufenna qozanash biigechida mala benchis

Iza misile qoncisiza mala gidikko issi addey sintara bootta shurabe garsa mayidi bollara shaamize mayidi eqqidashin aappe guyera qasse maburashubo oykidinne giigissishe maburate shubo pude goochchishe beettishe nam7u asati beetettees.

iza misile eiymaabessiya mala gidikko daro hasay issison shiiqidi yeehoso yeekishenne zilalishe beettetes he asatikka dalgasomutidi yeeho yeekishen zilalishenne bessetes

Iza misila bollaxoobeetizayssi heessu dere maadi issipatetan gidedi hararameti shennne ethabe guya baggara tummadu maderetu bayndiroy de izayssa hamsileto besseesko

Iza misiley qoncisana koyiza mala gidikko daro hasay dalgason wogga meeda mala uthidayssanne sibisaba mala shiiqidayssa gidisayssa kushes izzatappeka sintaro na7u hasati uttizayssi lo7etiri tukure timiri xeellishen bettettes

Ha misiley qoncis zanon koydo miishadan asay denbas oon issifeteta tuutirashen esa garsappe hissias qas masare oyqqidi equtirashe beettes asati sintara eqqida asati baynda gudda oy tikirotemmidi siyitidishin beetetes.

ha misilezi qoncissana koyza mishan issi yaaddey utturi barka utturi ha asa xeelishenne karetama aattidi asinta maykrofoone woykko asasi kantisano koyrokiita kantisiya maykirofoone sinta utures aappe sintara hayllande utti utis

iza misiley bessizayssa mala gidikko daro asay issi kilaasen uttidi sibso ba shiiqidasade ubba asayka wutti uttirashe sinta baggara da7iyaza asati lo7etiriti kurate miri haneti iriyabaa teelliriyaawe misates ha misile besseesu nona

Iza misile bolla bessizayssa mala gidikko issi macasiya basintan menexire aaththadanne baqooro bolla worqa aaththada bootha maamaayadinne echapistigetetada uttotida mishire betoosa mishiraka addisaba kentiba adaanechabefe geessettos.

Iza misiley qoncisana kohiza mala geidikko daro haasay issi beeteta eri tamariza tamarana diyaga ha tiyaqe woykko aypeku gidi oychishen naazikka duge miichidi hokkidashe bessiza misile ha misile bolla nuusi beettees.

Hayssi misilezi qoncisiza miishi daro asati issi klaasson uttidi baynta qofa qofa yaan hanne imettida haasatti dishen uttidishen bessees heyssa garsappe sindara uttida na7u malaxa asati uttidi banta qofa hayasa simmide tukureten uttidi sididiyaga mala eressees.

Hayssi misilen qonciza mala gidikko iikantesana koyro qofay ha msile bolla itiyo puosta geasan ubbu hasayka issipe shiiqidi wiiyite oottishen beettettes etikka itiyo puosta guddan woykko itiyopistara de'iyaban wiiyite oottishen bettettes.

Ize misiley qoncisana koheza mala gidikko beni wodeppe ha'i wode ashshashsharetir yira poosta keetta beyana birasanne prohekte doominne wurin beyana gobanyana biraasa gidishen izata barsafeyssias qas kare hiidi eta tamarsiyaga woykko qoncisiyaga eta gides.

Iza misiley bessizayssa mala gidikko izayti na7u baale silxaneti uttidinne baynta banta kushshi zaban fararamettishe beettites naaykka eti fararametiya mishile qoncisizayssanne etafe miye baggar qas itoophe bandare eqqizaysa.

Hayssi misilezi qonccissana koyida mala gidikko daro naathi kuwaase kaa7iyoosan woykko meeda bollan issippe zo7o tiisherththiya kilebee maayuwa maayidi eqqidaashe beeththes; etha garssankka naa7u asathi kareththa maa7uwa maayidaageethi eqqiraageethi beeththoosona; ha misilee nus hegaa qonccisses.

Hayis missilez qonicisanawu koyogaddan asay ubbatikka ba gazexxa gazexxa oyikidi nababishshin dereja bola utidi nababishe beteteesi he asatikka banita ayimiro upayisidinne gura hanetiyabanne haniya ba eranas madees

iza misile qoncisana koyda mala gidikko daro tamareti issi klaasen tamaridenne banta maxaafa aatte atti ekkide timirte kaalliyo eera bessishenne bessiye misile nuus bessizayssa mala beettees

iza misiley qoncisana koiza mala gidikko issi makina garsanan asay issife bishenne na7u asati ete bata garsan haasa haasayshenne issi awi qas etappe miyon uttiza gidishin ha aaya mishirewan garamessada xeellishon besses ha misile

Iza misiloy qoncisiza mala gidikko daro haasay ba diyosappe haraso waana assi koydi makina koyishenne makina eqqida shen eetika baynta deere biyo makina maanare garsa geli koyshenne bayntha makina kohano gelno eqqidashe beteetes.

Iza misile qoncisena koydo mala gidikko asati elektrike shuu giissi asati elektrike shuo bolakidi elektrim maabirate moortireyssa giissisheni mishila ha misile qoncisena koyes etika giissizay katama maabirate xantena malane katamay xumenna mala ootosana.

iza misiley qoncisana koyiza mala gidikko isi aaya thuke pentrishenne basinne meishin beetawus izateppe qase hara asati kuyanassinne iipe iiga mesten gidu lo7okkonne iitakkone beyano ira asatika deettes

iza misiley qoncisiza mara gidikkohee issi isi asati asay ba bolla loteenateta gishen koase kayishenne koase kayididishhin koaseti kishen beettettes izatikka ba bolla kayatettan angettes

Iza misiley qoncisana ko7iza miishey diko daro aasay issi gilasan uttidinne woykko sibisofo malateesetidi ueqqi uttirashen beettettes issi siyasay nam7u issi adeyaisi maceera asi utterashen bessiya misile bettetes.

Iza misiley qoncisana hoyeza mala gidikko nam'u aawanne naa gidinne har laaggishenne aawoy ya baggaranne nay ha baggar udirashin aawoy hareya laaggishen bessiza misiley ha misiley muusi qoncisesi

iza misiley qoncisiza mala gidikko daro asay hara drba dereppe hara dere baanas worafa woykko makina gars gelanas makina nangishenne asay daro asay qase ba dere baanas makina gelanas nangishen bessiya misile beetettes

Iza misiloy qoncisana koheza mala gidikko nam7u baggada misile wuddidi ha baggara deiza mishiriya tuke jabanara oyqqada yuusho yuushenne asas hiigatishen bessees ha baggara dizeyssi qas teknologie morta gidira tukiya mashinan eessiyo hanota bessees.

Iza misiley qoncisana koyda mala gidikko na7oma kineti yaanahanne kantishen aha ya makinay asa caanida baase gidishenne daro ba bollara oyqqides yaa bizay qas muuze woykko hara arabatay qata caair kantesiya aysuse makina gees.

iza mishile bessiya mala gidikko wogga dalga suun wogga giyan daru asay zaal7ettishenne bira immishenne ekkishen besseessa izata garsappe ha numatishikishen bettidayssi asati biittara mertirayssa shakila mirte gidirayssa oyqqidi eqqidashe betete

Pizza misiley qonc'isana koyiza mala gidikoha ubba yelaga nayti issippetetan shiqidine mithazane borsaza oyqidi ubbayka boththa yisherte tisherte mayidi Etta huphoyara haththey gogishi haththape sinthera eqidi wasishe photo dendidaysa beses.

Iza misileee qonccissana koyiza mala gizikko oyddu naathi issi mala thisherththiya aaththidi kofiya aaththidinne banththa aymiro shemppissanassi parkke garssa bidi banththa zanaanna7eththishin bessiza phootho denddiri yeddirosona.

Iza misile qonccisida mala gidikko na7u yelaga naati issippe eqqidinne parkke malako woykko harasso bidi na7a irxxa woppa gidassan pooto denddishene na7aykka lo7iya lo7iya maayo mayidi eqqidashin beetetees.

ha mishile kantisanas koyza miishi ha naqu naati issippee azinanne macho daantoosana etikka zananayttana biri forto dendishen bessea mishile beettes haha asatikka baynta ayero ufayssanas biza

hayssi misilezi qoncisana koyeda mala gidikko ha daro asati issi eramomeko issi projekite gubanano yiira badan issife shiqutira heessa garsaappeka xilafon itiophiya kilileeresamesaadegidadeyn utagarsaappeka bedeettes

Iza misiley qoncisiza mala gidikko issi addey gaammo dunguza may7idi eqqidashen bettes aafe miiye baggara qase koluza moonten molzigiakanee haha buotan asay zananayettano biyos addishen xirra mistefe simidi baana bessea d odes

Iza misiley qoncisana koyda mala gidikko issi nahay mayo mayidinne zananettanau issi parke bishen awu phissara hashshu saron yiideta gizayssa bessiza malata huphe sarotishen ha naay raferetu mayo maydi utir eqqidayssa bessees.

hayssi misilezi kanthana koyiza miishi issi denba soon des denba son garsa maatay mookis maata polamitay cora doozati kare me doosati ubbugatikka doossana he geeta yuushi xaaxi attu eqqi utes

ayssi misilezi qoynsano koyro mala diikko asay zana nayttana bossa zheedzdzu addinati eqqidinne foote dentishenne issi mala shurabe maydansa ha misiles nuus qonsees he naytikka banta emmuro feta ottanas bida

diza misiley qoncisana koyeza mala gidikko ha misile abbape waggara issi mita eqqizayssanne mitabey baggara kas abbay diza mala ha misiley qoncises ha misile giddon a abbaynne mitaynne diyoga mala erissees

Haysan betizays dalga soho gidishn heysanka dozat de'osona, etavgidom qase gade pildoy de'es, heysappeka qasi bolara dumma dumma dereti detes

Hayssami beettizay isshidi sayqa heyssikka haaththe giddon beeththi shin heyssi nayi haadhithe giddon koashe oykkidi beetchchidi deyi shinniikka hayssa bollakka bollara maawa maa,en nagshin ittis.

"Iza misiley bessizaysa mala giddiko issi na7iya digitale metawekiya ekkanas ba ayfe bolla camera danetizayasa wothada xeelishin, addey qassi laptope oyqqida addey iyyo ayfen gelithidi xeela gishin zorishin beetizayssa."

Ha missilezi qonccisanaw ko''o mala giddiko daro asayi dijitalle woyikko payidda metawoqa ekanasi ba worropa nagi nagi gellanaw utti eqida asa ha ubba asayikka payidda metawoqa woyikko biherawe dijitalle metaweqa giyoga ekkanaws nangidi diya asa.

Izza missile qoncisiza mala gidkko assay faydaza matawuqiya gethethiraysa kesanawu ba yaffaran yaffaran uttid nagishene hara assay qassi ba Tara gakida assay gelidine ee baga ayfiyaga kushayga ayfiyganashara imishen heyssa missilen bethethess.

Iza mishilen qoncisiza mala gedikko issi naya issi aawasi digitale mato'ekessanas aawassi ayfiyan naaqisawuetirashenne aa aqa haasimmada komputere xeellishen bessiza mishile betetees

Iza misila'e qoncisaza mala gidikko issi neya natala maidara iipe sintara iskibertonne lukko eqqidade xaafidiiyo io xaafi iya gidaba xaafishenne betettes haratikka hini eta baggara xaafishen bettesona.

iza misiley qoncisana ko iza mala gidikko heedzdzu asati issi petetan uttidinne iskibirtorne luke ragatigati xaafishen banta gassan darapheza wutidi xaafishesha bessiya misilizi betizessa gidishen etikka yidasan xaafagan maaddosa.

Hayssi misile bolla kiita kantesana koyda meishi ha baggara asay digitale metowqe poto woy mazagabettanas salfera woykko maarara qqida shin bessiya misile beetees

Pizza misiley qoncisana mala koyizaysatho gidikko ha issi hezhehu nayti miraben kuwase ka'iza nayta gidishin bandire mintosonetenne mesi getetidi xeysetosona izzetika kuwase kasan goba tecawache gidogan eretosona

hayssi qo miselezi qoncisanunkoo maldikko arungadetu shertenne dumma dumma maama yidasati betti tesetikka arungade maysati danyata hankoti tacuachshenne ambasadere mayssa adde qas waanna alafe gidoma bessees

iza misiley qoncisana koyeza mala gidikko heedzdzu danyati issi malamaya mayidinne kuwathe bolla baynda kushe wothidi kamera xeellishen denizafosodendishen bessiza misile ha nuusi betizayssa gides

hayssi misilezi qoncissana koyda mala gidikko nam'u kowaase kaasa ka'iya nati eqqidashenne issi tecewache bica mayidanne hanko qase booththa mayida nam'u tecewacheti eqqidinne kuwase ka'anas nangetidi beetteetes

Iza misile bessizayssa mala gidikko issi nayi maaa dalgasun kuwaase ka'idenne kowaase oyqqidi iqedashi beettes izo may'iza man qas bootta shurabinne zo'o qonqadantes hinira qas aara eqettanas ekkanas hoykko aara gaadarettanas yeenay beette.

Iza misile qoncisano kuro waadon gidi kote cowachunati kowase kayishene ubbaykka hamutishen bessize iza misile gidishen etappe ya baggara gawo dooroynne udoroppeya baggara muuzetinne eta girson odooro warsa muuzetinne hara hara mithati deizayssa bessee.

Iza misiley bestizayssa mala gidikko issi addey zo'o maamaydinne eqqi uttida shin hanko sarota saroeta naay sarotati shin bessizate sanko addey madaliyanne gaammo dunguza daanthessa ba qoora bolla wochchutas yalthidi saroti tirde sanko addiyara

Hayssi mishile bolla dizayssi kuwastu cuwachchanati kuwase kaa'i simmidi xoonidinne ufaytidinne haasay dihompochidi kaa'ide biza mishile ha bessizayssa gidishen nayti kaasa xoonida gishas ufaytidi waassi idirettes.

iza misiley qoncisana koyza mala gidikko na7u asati ya baggarna baggarney qqiri toophiya mala oyqqi uttirashin eqqeetes eta garsafe essoy yoosef gebre bolde geestiage toophiya macanatu beerawo gudina asaltane gidiri kakidowaado eretis

iza misile qoncisiza mala gidikko arungade maayo maydinne na7u naati qas bica maamaydi issi betetan kilebeya fuotowa dendishen bessiza misile betetes etappe miiye baggardizays qas etas asalxane

Iza mishile bessizeessa mala gidikko daro asay uttidi anacettanas saykile anaci anacettanas giigetti darshe besseesi izzatikka sintara derezayti oydatikka issi mala maayo maa7idayssanne saykilessaka dumma duma oyqqidayssa bessees izzatikka wodadertanu izayssa bessees.

Hayssi misilezi qoncisana koyeza mala gidikko na7u te cuwacheti na7u issi mala gidonta te cuwacheti bica maydanne bootta mayda te cuwacheti na7ay issi ko asi ekkana gidi yaane hanne teelettishen bessiya misile haa nuus gakkidays.

Iza misilo'e qoncisiza mala gidikko issi te cuwashe me irko woykko issiban yillosidi ba hu'e bolla maayo goothi gelishen a saltane qassi yillotoppa azazenoppagoodan ahu'e bolla diza maayo kessi shenbeettes.

Iza misiley qoncisanaw koyiyaga mala gidikon asay memoryn videowa ayba naq beyanaw danda'iyoga esidinne fleshe giyogan ha fileshe giyo mirtiyan memory garse naqid video gidon yethaka gidn ayba darya dariyagata siyanaw danda'es, beyanaska danda,,'es.

iza misileyi qoncissana mala gidiko kasseassayi woyiko beni assayi tv bayina wodeni fm woy redio oyikid zenata ayibaka isipotrte zenata siyanasi xaqametidayis beni wode misha gidizayisa redio besesi

Haysi nu misilen beyzaysi haysi nuni koshiza .ishey diko damaranasi akafalanas xaqametida misha hageti gedaro malatata darsana gujanas qanasanas madiza kalkulatere gizza tekinologey eyida misha.

iza misiley qoncisiza mala gidikko issi bootta lummute woggaba bolla sinarlayne geessatira ingilizatura xaafatira wogga fidale dishen he bissizaykka wogga mulqukiri sameyawe malkera dizayssa gidishen izikka dabtara

iza misiley qoncisana koyeza mala gidikko beni wodey asay biray banke keetay merethana kaseera bayntha biray xawuntha mala gidi kaazeena gizayssa mexidi he garsa naaqi naaqidi xaqamettishenne heeppe kessanay kubba kulfera woy kubba paaswurdi naaqidi kessizayssa mala bessees

Iza misile bessizayssa mala gidikko daro daro sooketi ayneti daro charjere tibe eraado ubbagekka oyqqida issi sookketi qirincafe dantidayssa bessees ha ha hizika qase teknologi ehro murta gidoshaysse bessees.

ha misile qonciseza mala gidikko daro irsaseti issison shiiqidinne ubbaykka issife issife oyqetirayssa malanne ubbaykka qas issife shiiqidi uttilsiza mala bessees issi issi irsase hankonkora gaytida malanne qonciseba bessees ha misilee

Taa su detisa madanimaso sarafizagone shirtin igido tignomoge eyongidasamala dafarekone kaasanney hara gimmo guyyona polentana urossera insegen kaasse maase donetiqi.

Iza misileyi qoniccisiza misileyi koyiza mala giddikko issi makina bola daro chanetida iqayi dese he iqayikka asayi ba diyosappe hara deiosa banasin e gigetishe ba Tara nanigi nanigi ha yushoyi besiza ha misile bola detesi

Hiza misile qonccisana koyiza mala gidikko issi booththa mishirenne issi ethoophe addeera naa7ay eqqidi sarotheththishenne ethappe guyye baggaara ethoophiya banddiray dishe ethappe gu baggaara qassi daro mothorethi,makiinathinne,horophilaanee dishen hare gaareykka dishen beettheeththees.

Iza misile qoncidayisi mala gidiko issi kame bolla daro hareti issippetetan shiqidi duge biza borata bollan etha qore qachi qachidinne asayi wotidayisinne etika eqizayisi betees

Iza misiey besizayssa mala gidiko woga baasen daro asay gelana giidi ba worofa nangishin ha worofa nangi nangi geliya cora asay issi dembason uttidaysanne makina eqqidayssa besiya misiley beetetes.

hayssi misilezi qonccisana koyiza miishshii nam'u macanne aadde gidida ekketishin daaro maakinati eetta aachchi biiyageeta gidishin eetti eetta maakina sintara diya dishin eetti na'ati pudde ke'idinne bantta serge qane gidoga eriside pudde ke'ida asanne bessosonna katamanne yuuyide zanana'etosonna

Iza misile qoncisanaw koyiza mala gidikko daro asay issi haysuse bolla ke7di ba dere de7izayssappe haraso bizayssa bessiza misile bessetes. izatikka banta heerappe hara heera bessizayssa hara makinan caanetidi bizayssa besees.

ha misile qonisa na kooga maladikko daro fooqetinne daro garsara himutida makina ogei doossana hessa karsaf bolla baggarhoppe sardizes qas baabure ogodishen beinuus beettesess qas makinay qaaxishen eqidashu beettes..

Hayssi iza misilezi qoncisiza mala gidikko ha misile bollani issi paraoydi guyen uttiyoosay lo'iza uttiza boota dizayssa dishen lo'iza uttiza goyra zempanassinne duge uttanas lo'iza sooy bete

iza misilezi qoncisano koyiza maladikko na7u macanayti haatta tookkidinne bantaso bantaso bishen sintatirara haatta tookada pudeta kishen gu7era diyar qas sintara deyaro kaaletada bishen ha misile beettes

iza misile bolla qoncisiza mala gidikko issi addey qeeri makina bolla ba teknologi uttura makina bolla uttidinne ba makina laagishen bessiza misileza yeddizayssa gidishen izikka qeeri makina bolla uttidi yeddeyssa bessees

Hayssi ha misilezi kantessana koyza miishi asay saykilo duddirya wolfo saykile anacaya anacetishen bessiza misile muus beettizayssa gidishen ha misilezan ubbu saykile ta hudadartikka ubbaykka wuradartishen beettetes.

Iza misilezi qoncisanon koyiza mala gidi kukame bolla issi hayaqada kanthana naangishenne daro makinati teknologi mexiro mursati kantishenne beteeses aaya kantanas eqqidayssa dabbesiza misile beetees.

iza misila bolla beettizayssi keehi gita gida kaameti sipetetan maladara shikiuthiza gi dishin esikka keehi gitakko eta oosoyykka dumma dumma miishetan gatalasi maatizayssa

Hayssi missiley qoccisanawu Koyoga malan e wogga dalgga sohon wogga poqqey kexxetidi dizaysanne wono gakidayssa bessizayssane aappe miyye baggara zaafeti mittati wora medosati diyoga malla errises.

Izza missileyi qonccisiza mala giddikko woga dalgga sohonni uttida lo'oza keththanne boththa boththa qalametunni lo'izayissa gidishshin izzappe qaa sinththara woga dennibba soyinn mata dizayissa gidishshinni appe sinththara miththayinne qeri qeri puteti toketi uttidi mala besses.

iza misile qoncisano koyiza mala gidikko heedzdzu asati issife eqqidashenne hinira qas uttidi maske attira asati etana pooto qarxishenne etiqas baynda garsan haathaya haasatishen bessiza misile ha bolla betetes

iza misile qoncisana ko iza mala gidikko wogga dalgasoon uttira keetettiri wuuridida fooqeti bettetes izati fooqetikka wogga dalgasoon uttira etappe miya baggara qas mitatinne puuti bettetes ha misile he qoccies

hayssi misila bolla qoncisazadan koyda meishi ayatochi engiya keetta qinashyan laaba biran biddiryanka gidin laaba biran bayisiya keeta dirijite gidishen biddirankikkoferesenden qatettes qasse mulo biran mikko qinnasha imitte wadon ha misila bolla bessetes

hayssa mishilen nunue qoccisizayssi izoeti keetta woykko liiza yooga keetta projekte oyqqidasatanne keetta liizen ooni oona sondiyakko bessiya timirtiya esiriyoone waana projekti doyira diyarne do7yra mishilera haasetigababatiirdosna

Ha misilezi qoncisana koyida miishi keeththa ahotetanne keeththay baxiratiya nangira teknolojen oosetira keeththanne dirjite keetta gidiyoganne qasseka asay bawu prograame dishin bawu kara'ettanassinne machete keta..

iza misile7e qoncissanas kuyeza mala gidikko wugga sohon uththida fooqi keeththassinne etappeka qas miye baggara ehappe laafiza keeththati beyizayssa bessishen etappe qas miyeera mithassinne maatoti dizayssa bessee

iza misiley qoncisanawu koyiza mala gidikkon wogga fooqe wogga dalggaso uttiidinne keexettishin dizayssa misile qoncisees aappe ya baggara wogga wodorodan haanizayssi duge biissa gakkanas wodizayssanne abollan keettha kexidii de'iza ooso seratenati beettetes

Iza misiley qoncisiza mala gidikko wogga burketera woykko shuchchara ashuwara keetti diza keeththay dishen iza garsanka peerofero yaan achcha kessi utira feroy de7izayssa gidishen izetikka keeththi re fooqe mala daanthira keeththa keeththi riya misates.

Iza misiley qoncisiza mala gidikko wuggason keexxettida lo'izinne mastoose xaraalan keexxettira wugga fooqi keeta bessishen izappeka sintara qeeri putetinne qeeri burun dicciza mitazi ee.

iza misiley qoncisanawu koyiza mala gidikko wogga dalga son uttida wogga keetetti diza biron doometiza fookeza gidishen ikka daro bootha kidinne keetettishen doometishen beetettes izappe kamiye baggara daro mitatinne appe laafida keeteti betetes

Izan tamarey qoncisanaw koyida mala gidiko hezhu tamareti sinthara utizaysi issi kifilezan uttidi astamarey tamarsizayssa keehipe wozinappe sintaw xeelishenne ha astamare loythidi wozina kahane wozanan kalishe de'etes

Iza misile qonccisanaw koyida mala gidiko, daro asay bana loyththanasinne ba aymiro neqa neqa oothanasi koyidinne betemexaafite woykko liberere giyossa gelidi ubaykka maxaafa koyi koyi ekki nababishen beetetees.

Iza misiley qoncisana koyda mala gidikko hageti issi son naati tamare naati ubbay issipe uttidi banta timirte son de'iya haatta aqirboote lo'eteta giyoganne lo'o haatta uyes giyoga midiya kaalliya akaletus kantasidi doosana.

Hayssi misilezi qoncisanaw koyidoga mala gidikko tamaare naati ubbaykka ba komputere ba komputere oyqqidi tamaaride woykko fatana mala gidin patantide uttidashin bessiya misile gidishin ha tamaare naatikka banta komputeren urqeteya ya ya dichchanas maades.

iza mishile qoncisiza mala gidikko asi biyo kaame bolla asay hammutishenne aappe qas ya baggara wugga heedzdzu oyddu bere diza oge bessishen bessiza misile beettezee ogerakas asay kantishen beettetes

hayssi misile zi qoncisana koyiza mala gidikko tamari naati tamarira wede naati baynna son esi tamariza wede baadu diyamadanne asi baynna mala bessizayssa bessishin kilase garsan tamare naati bayndane oydetinne bayntarkawutidayssa bessees

Izi bessiza mala gidikko ha misiley wolayta sooddo yuniersita bessees izikka wolayta sooddo yuniersitapfe karera kanthiyanne yaakiyanne ha gile asay dareya bagga beetedes izadigga hagannu beyiya qoncis misile nuus kesides

Iza misiley qoncisana koyeda marado gidikko issi aaway beete maxaafate woykko laybreeri garsan eqqidashe bettize se gdishen appe miye baggara daro maxaafati beettetes isteti maxaafatikka asay aasa nay abana lo7osaten gelidi nababanas maaddes.

Hiza misiley bessiza mala gidikko tamare nalti ubbaykka ba kombutare woykka ba piise oykqidi ubbaykka ba maarambamara uttidinne banta ga timirte xanna ishenne be ishen beetettes eetikka baynta timirte gididayssa astamare ubbakka yuyuyi be ishen besse misile beetete.

Iza misire quncisa mala gidikko timirte mizana fetanachu agilgilote geesettizayssa tamare naata mazananassinne eta fetana immizayssa waanna edukashonay seemente immizayssa waanna qirincafe bessizayssa malata besse.

iza misilezi qoncisana koyeza mala gidikko timerte keettan laabe gelis min dizayssa pelqaade raunikko isiisi qatona deeiza keemikaala bessizayssa misile ha bolla misilezayssa muthas bessizayssa misates

iza misile qoncisanaw koyeiza mala gidikko nawuti xanayishenne wogga woggasupe yidayssa asati beettettes izatu barsappeka issi baales sulxane gidizayssi sintaradezi huphe baynna bu7aay addey sintaraeta kaalatishe efesaessa bessees

iza misile qoncisanas koyiza mala gidikko issi timirte keetan issi klaase garsan tamara nayti baynna wadanne timirte keettay kallo diya gaadan bessiza misile ha7i nuusi qoncisi bessettes

iza misile qoncisanasko iza mala gidikko issiyaddey maykirofoone wiqqidi haasayishenne issi dere yomayoo naxala ba bolla tutirashin aafe miye baggara qasi digishineeretinne daro maxaafati beettee

Ha misiloy qoncisana kulida miishi naya ba bollara mugga oyddu maazina dida mita oyqadanne ba timirtikeetta gelo qineya koro bolla gada ingiliziyara xaafetida mita tukada utotus.

iza misileey qoncisawu koyiza mala gidikko issi tikifile moykko issi timirteketan issi kalatan tamara naadi issi peteta uttirinne banta timirte sinto simiri xeellishen etikka timirteskbantaka amir tamarshen beettete

Haysi misilezi bessizaysa mala gidiko kaamey mooretida oge gigisizaysa gidishin besizaysa mala photo gidishin makinay mooretida ogeta makinas aybas hamutanaw gigibeyna ogeta loythiza

Iza misiley qoncesana koyiza mala gidikko heedzdzu asati oge bolla hamutidenne eta garsappe na7u aska baale silxane gidishen issi asi trafike ogeya xeellethiyaga gidishen etappe sintharane guyera daro makinatinne teknoloje ehido muruutati qaaxishin beetetes.

Iza misileza qoncisana koyeza miisha gidikko kaame mooretidayssa makina kaami giissishenne makinay kaame giissishen attirasay qassi ogen eqqidi lo'eso haanotan asay beetti dishe besse misile beee.

Haysi ha misilezan qonccissidaba gidikko ha doktheree woykko asa hakkamissiyaagee xalee woykko keemiikaale malaa issi iqa borssa mala giddo naaqqidi keemiikaale gujjishen ha misile bolla beeththees.

Iza misiley qonccisiza mala gidikko usupun adde asati issippe eqqi uttidinne eetappe miye baggara qasi wogga kareta tubodan hametiya miishey eqqi uttidashin eeti qasi banta banta qofa hasayishin beetetes.

Ha misile bolla ha misiley kantisanawu koyida mishey issi adeyi ba kushe oykidinne ba kushe bolla qase silke oykidi ba kita asasi kantisishin Tv xabasi woysibissi basi kantisishin eqidinne ba kushe oykidi silke oyikidashn beetesi

iza misile kansankoeza qoncisiza miishey asati garsan hawatta kantasiza tuubu hoykko wogga birata roositira tuubo gattishenne oottishen beetetes iza dafe bollardi sasati qas eti ootde zawozo beeshen beetetes

iza misile bessana koyiza mala gidikko woykko qonisana koyiza mala gidikko wogga addabaabay giddon wogga haattay ude fude thoqu toqu gidi bishenne haattay yaahanne yuuyuye aracetishin bessesha haattayka issi deresi diccana dohutiya waannaa

hizenusle7 bessizayssa mala gidikko itoophiya kabu gidi daa door aabi ahimadi oosetiiriya projekte beyana gididi ishi be iriya mala bessi irees oyddu asatikka aara qas eqqidayssa mala bessees

iza mishiloy qoncisana ko iza mala gidikko nau asati bombappe haatta duuqishenne haiya baggara deada duqay da harasoto elishen ha baggara qase deera woznappe duqedishenne na7a misile betetesinossi

iza mishile qoncisiza mala gidikko issi haylandera dugi haaththay haaththa gars gelidinne uttirashen haatta isponsorootishen haata mishile nuus sintha hidi bessiza gidishen izikka haaththa fabira gidishen iza isponsoroti kesishen betetes

iza misileti qoncisana koheza mala gidikko daro asay issipetetan yiiri baale silxane asay issipetetan yiiri koerogana bayssiro haata wurseta gakkin beyanas yiirinne banta ufayssanne asay waane ufettirakko besti shinbetetes

iza mishiley quncisana ukohiza mala gidikko naati lo7o haata demmidinne lo7o haatan baynta kushemetti iddenne kaa7ide ufaytidi bessiya mishile nuus bessizayssa dishen ha izikka haatta demmerna malanne ka haatta lo7oteta demmidinne ufaytizayessa bese